Maama ali n'omwana maama yasiba enviiri maama asitambye wansi maama akuba omwana we akaama maama ayambadde empale mpanvu maama empale gy'ayambadde nzirugavu omwana ayimiridde abantu bano bonna maama n'omwana beeru omwana ataddeko ekkooti nzirugavu obudde bwa misana maama ayambadde bbulawuzi njeru aweese akasawo akasawo kakoona ku ttaka.

Ekizimbe kyamegukameguka emabbali. Obudde bwa misana ddala. Ekizimbe baakizimbisa bbulooka emmyufu. Bbulooka tuziku tuziggya mu ttaka.

Enjuki eyimiridde ku bumuli obudde bwa kiro. Enjuki tugisomako. Enjuki etuwa omubisi. Omubisi gw'enjuki eno ddagala, omubisi gw'enjuki eno ddagala era liwonya ekifuba n'endwadde endala nnyingi nnyo. Enzikiza ekutte.

Omukyala afuluma mu kasiisira, omukyala yeetisse ekibbo, ekibbo tukisibiramu emmere mu Buganda, mu kibbo mulimu omuwumbo gw'emmere, omuwumbo gw'emmere gwa kiragala, akasiisira kasereke n'essubi, akasiisira baakakubako ettaka, ettaka tukubamu bbulooka, bbulooka tufunamu ssente, obudde bwa misana, eggulu lya bbululu ate era lyeru.

Abantu basatu bali wakati mu nnyanja. Obudde bwa kiro naye waliyo omwezi ennyanja erimu amazzi, amazzi tuganywa, amazzi tugafumbisa emmere, mu nnyanja tuvubamu ebyennyanja, ebyennyanja tubirya, ebyennyanja tubifunamu ssente.

Abaana batudde mu kibiina. Abaana bano bali ba ssomero era bayizi. Abaana bano bali mu ssomo ery'ebyemikono. Abaana bano, essomo ly'ebyemikono lye baliko bali mu kuluka bitambaala. Ebitambaala tubirukisa ewuzi. Abaana bano abakulembedde ababiri bambadde empale ez'epiru oba ziyite ennyimpi. Bakubye ebikalu.

Eggana ly'entulege liri mu kunywa mazzi, eggana ly'entulege lino lirimu ebibomboola, ebibomboola bino byeru ebirala biddugavu, obudde bwa musana, akasana kaaka, amazzi ge zinywa ga kidiba, ebbali waliwo omuddo, omuddo muwotofuwotofu kiraga nti budde bwa kyeya ddala.

Emmotoka erima nnimiro; emmotoka eno ya kika ekya ttulakita, emmotoka eno eriko agapiira aganene, agapiira gano gaddugavu, mu agapiira gano munda waagwo mulimu empanka, empanka zino za kyenvu. Ettulakita tuzeeyambisa ne mu kulima enguudo, eggulu lyeru.

Ekizimbe kya kyenvu. Obudde bwa misana. Ekizimbe kya byamaguzi. Eggulu lya bbululu, erudda lyeru. Obudde bwa nkuba enkuba eva kutonnya wansi waliwo ebisooto, abantu ab'enjawulo bali emabbali w'ekkubo. Waliwo abatudde ku mapikipiki. Amapikipiki gatuyamba okututambuza nga tuva mu bifo eby'enjawulo. Amapikipiki tufunamu ssente, waliwo emmotoka emmotoka njeru.

Ennyumba ya mabaati, amabaati gano ga kategula oba ettegula. Ennyumba eno eriko ekikomera. Mu maaso g'ennyumba eno n'emabbali yonna waliyo emiti> Emiti gya kiragla, ebbali waliyo ebitooke, ku bitooke kuliko ettooke, ettooke mmere. Obudde bwa misana, akasana kaaka eggulu lyeru, ennyumba twegekamu oluba oba kuyite okwebaka.

Obuyumba bubiri bwonna baabuzimbisa ttaka. Akayumba akamu baakaseresa ssubi. Ku kayumba ak'essubi mu maaso gaako waliyo waliwo ebidoomolera. Akayumba akalala baakaseresa mabaati, amabaati meeru kuliko enzigi za bibaawo. Obudde bwa misana n'akasana kaaka.

Ennyanja erimu amazzi, amazzi gano meeru. Ku nnyanja kuno kuliko eryato, eryato lino lya nkasi era kuliko abantu babiri. Omu akuba nkasi, omulala aliyimiriddemu wakati. Obudde bwa misana, eggulu lyeru. Emabbali w'ennyanja eno waliyo ekifunvu, ku kifunvu kuno kuliko omuddo gwa kiragala, kuliko n'olutindo.

Abakyala babiri, omu yeesibye leesu mu bulago. Leesu eri mu kkala emmyufu; yeesibye akakaaya ku mutwe yeetisse ekitereke kiri mu kaveera. Omulala naye ataddeko akakaaya ku mutwe eki akakaaya kali mu kkala ya bbulu mulimu obweru, ayambadde bbulawuzi njeru erimu obutolobojjo bonna bali bamwenya kiraga bali mu ssanyu, waliwo ebitooke ebbali n'ennyumba.

Omwana atambula, omwana ono ali mu luguudo wakati yeetisse ekitereke, ayambadde empa empale ennyimpi, ayambadde aka aka t-shirt ekiraga nti mwana wa bulenzi. Ebbali w'oluguudo omwana ono mw'atambulira waliyo emiti naye enzikiza ekuttekutte ekiraga nti bwali budde nga busemberedde okuziba.

Omusajja atudde wansi. Omusajja mukozi wa wakkuŋŋaanya kasasiro. Omusajja ayambadde essaati ya bbulaaka. Essaati eno ya mikono miwanvu ayambadde empale empanvu nayo ya bbulaaka, ayambadde engatto ezibikka ebigere, ataddeko ekikoofiira kya laawunda kimyufu. Obudde bwa misana, waliwo kasasiro, waliwo n'entuumu endala ezitannaba kuyiibwawo, ebbali waliyo ekimotoka ekirima enguudo.

Emmotoka eri mu luguudo etambula, emmotoka eno erimu abantu, emmotoka eno ya kika ekya kamunye, emmotoka eno njeru; erimu obukuubo wakati mu yo obwa bbululu. Emmotoka eno etisse emigugu waggulu, ekiraga nti egenda lugendo ddala, emmotoka eno mu maaso gaayo waliwo omuvuzi wa ppikipiki oba owabboodabooda, obudde buwungeereredde, ebbali ku luguudo waliyo emiti; emiti gya kiragala.

Abakyala baweese abaana. Abakyala bano bannakazadde. Abakyala bano beesibye ebitambaala ku mitwe. Abakyala bano beetadde emikuufu mu bulago. Abakyala omu ayambadde ebikomo; ebikomo bino bya kwewunda eri abakyala. Obudde bwa misana.

Abantu bayimiridde mu maaso g'ekizimbe, batunuulidde abaana babiri. Ku baana kuliko ow'obuwala n'ow'obulenzi. Ow'obulenzi ayambadde essaati njeru, essaati agisibye amapeesa, awamu tagisibye. Ow'obuwala ayambadde akateeteeyi ka kakobe, kalimu ebibomboola ebya bulaaka. Abaana bali mu kkola bukodyo oba obukolomooni. We bali walinaanyeewo waliwo ppiki eyimiridde. Omwana ow'obulenzi yeesibye ekipiira mu bulago. Ekipiira kiddu....

Omusajja ayambadde jjiini awumbye emikono. Mu bulago ayambadde kkamera. Kkamera ekozesebwa okukuba ebifaananyi ku mikolo ne mu bifo eby'enjawulo. Omusajja yeesigamye emmotoka, emmotoka gye yeesigamye ya bulambuzi. Emmotoka ekozesebwa okusaabaza abantu bagitambuliramu mu bifo eby'enjawulo emabbali w'emmotoka waliwo omuddo, omuddo ogumu guli mu kkala ya kiragala omulala guli mu kkala eya kyenvu.

Ekizimbe kya byanjirigiriza, ekizimbe kino ssomero, ekizimbe kino kya kalina, mu maaso g'ekizimbe kino waliwo emmotoka ez'obuyonjo; emmotoka zino njeru. Eggulu lyeru, obudde bwa misana, akasana keememulira ddala bulungi nnyo, mu maaso g'ekizimbe kino ng'ovudde ku mmotoka waliwo omuddo oguli mu kompaawundi; omuddo guno waliwo ogwa kiragala n'omuwotofuwotofu.